Uuna omuntu wuli wahala okutota ongeshefa owuna okukala omwiidhidhimiki ngoye oho longo nuudhigu oshoka mongeshefa omuna omashongo ogendji. Ombaanga ndjono yotango yopashigwana otayi tseyithile aantu kutya uuna wa longa nuudhiginini oyi longekidha oku kwathela aantu.

Oshili shasimana ngele omuntu ota kutha ombinga momathigathano gayoolokathana, ngono haga vulu okugandjwa komahangano goombaanga, oshoka omuntu iimaliwa mbino oto vulu okuyilongitha okulandamo oompumbwe dhayoolokathana nenge okutamekamo ongeshefa yoye , ngoye wuvule okukala twiimonenemo iiyemo.

Aantu oyendji unene tuu aanyasha oha ya kala yahala oku tameka oongeshefa ihe kayena kutya otaya mono iiyemo yoku tamekitha oongeshefa dhawo peni ,onkene ombaanga ndjono yotango yopashigwana otayi kwashilipaleke mbono yena ehala lyoku tameka oongeshefa kutya uuna yalongo nuudhiginini oyeli yi ilongekidha oku kwathela mboka yahala ekwatho lyopashimaliwa.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyithile aayakulwa yawo kutya oto vulu okushipondola sigo okomwedhi Januali inoo pumbwa okwi ipulapula. Oto vulu okulanda iilandomwa yuunona woye yokushuna kosikola mu Desemba, ngweye oto vulu woo okulanda iilandomwa yomegumbo momwaalu ogundji inoo pumbwa oku ipulapula nokulongitha iimaliwa oyindji unene.

Uuna wuli omuniilonga mehangano lyontumba nenge mepangelo oto vulu ou kwashilipaleka aakwanezimo lyoye wukale ho nanwa oshimaliwa komwedhi opo uuna tamu ka adhika kuudhigu nande owo oshikogo oshiluudhe iimaliwa yefumbiko opo yili nale.

Aantu mbono haya sikola koshiputudhilo sho Nust mo Namibia noshowo yamwe mbyono haya sikola omayithano gamwe ngaashi go Engineering ohaya ilongo nkene yena oku ndulukapo omashina ga yoolokathana ngono aantu taya vulu oku longitha ga ninge iilonga iipu.

Uuna ombaanga yontumba ya tuma aaniilonga yawo yaka gandje uuyelele wa yoolokathana kaantu mbono yeli kokule ngaashi komikunda. Aaniilonga mbano ohaya kala yena uukalata wawo wokiilonga mbono tawu ulike lela shili kutya aaniilonga yokombaanga ndjono yo ohaya kala wo ya zala uuhema wokiiilonga.

Uuna aantu yeli pehala puna iimeno noshowoo oongala, omutima gwe ohagu kala guuvite ombili . Onkene opuna oositola ndhoka hadhi landitha iimeno, nuuna wahala iimeno yoye oto vulu wukiilandele iimeno yoye.

Oshili sha simana lela opo aantu yavule oku kala haya kutha ombinga momathingathano ngono haga gandjwa kombanga ngashi ombanga ndjono yo standard bank ,oshoka omuntu thimbo limwe okwahala oku tota ongeshefa ihe kena kutya otadha peni iimaliwa ano kutha ombinga ngweye wuninge omusindani omunelago.

Osha simana, opo omuntu a kale a landa ombete ye hooka ta vulu okulala oshoka uuyuni wopaife owa nika oshiponga niikokoloki oya ninga oyindji.

Aantu taya mbono taya lumbu nomawuvu ga yoolokathana ngaashi okankela ihaya ethwa owala ya kale nuuvu wawo ihe omahangano ngaashi gombaanga ndjono yo Bank Windhoek ohayi vulu oku gandja oshimaliwa okuya yambidhidha opo yaka pangwe nenge ya kuthe ombinga mo mawudhano ga yooloka yoyi isindanene iimaliwa.

Muuyuni omuna aantu ye na uunongo wa yooloka. Ope na aantu mboka ye na uunongo wokuthaaneka. Onkene ngaashi omahangano gombaanga yoBank Windhoek ohaga vulu oku gandja ootendela kaantu mbono opo ya thaaneke omathano giinima yawo mbyoka taya ka longitha uuna taya fala omayakulo kaantu mbono yeli kokule nombaanga.

Aanangeshefa aanene naashona otaya tseyithilwa kombaanga yotango yopashigwana kutya, otaya vulu okupa aayakulwa yawo omayakulo ga yooloka gokufuta ongele otaya longitha okakalata kawo kombaanga kokashina hono haku tiwa okaspeed pointa nenge pamwe otaya futu iimaliwa koomuma pamwe nombaanga yotango yopashigwana.

Oomboloto odha simana uunene, oshoka osho oshikulya shono hashi vulu oku liwa meendelelo. Nande ongaashi moosikola ndhono dhina omihandjo una olusheno lwa gwako aanasikola ohaya pewa ashike oomboloto noshowo oholosa yanwe manga olusheno talu galuka.

Ombaanga yoBank Windhoek oyo ndjono hayi longithwa kaanasikola mbono yeli kiiputudhilo yopombanda. Ohayi vulu wo okufala omayakulo kaanasikola mbaka koosikola dhawo, unene tuu mboka yeli momihandjo nenge itaaya mono oompito dhokuya kombaanga ko kwene.

Shito aantu oya kala owala haya enyeke omeya miiketitha, ashike mongashingeyi okwa ndulukwa omakopi ngono gokolusheno, goku enyeka omeya. Kositola ndjono yoNictus, ohaga vulu okuya kombiliha.

Oshili sha simana lela opo megumbo mu kale mu na iinima ngaashi uusikopa iinima yaa ha li ke koohwa osho wo komayapompolo.

Uuna pwadhidhilikwa aantu talongitha iimaliwa kayishi yashili moshilongo ohayilopotwa mendelelo nakwashingwana ohaya kukilikwa opo yakale yeli uupathi noyatale iimaliwa yawo nawa ngele iimaliwa tu shili.

Monale evi lyetu sho, opo lyamanguluka aantu oyali ashike haya landa iinima moositola uuna yena iimaliwa koomuma. Ashike mongashingeyi omuntu oto vulu okuya mositola yontumba eto kutha okatemba mono to tula iilandithomwa yoye eto kutha okakalata kpye kombaanga etoka longitha peshina lyontumba uuna kuuna iimaliwa koomuma.

Ombaanga ohayi vulu okunkukilila aayakulwa yawo, opo ya kale yeli uupathi yo yakale yeli megameno oshoka omajengelelo oga ninga ogendji. Aantu mongashingeyi ohaya longitha omakengelelo kutya oyaza kombaanga, opo ya tula mokatoo aakwashigwana.

Monale aantu oya kala owala haa lala pomavi shino osha kala sha Nika oshiponga oshoka miikumbatha omahu vulu okuhita, iikokokoloki ihe mongashingeyi aantu ohaa lala koombete dhopashinanena.

Omapangelo giilongo yiili no yiili oga tulapo ashike elandulathano kutya ombaanga yontumba oyo tayi kala tayi longo iimaliwa, oshoka ngele kehe gumwe okwa pewa epitikilo djoku longa iimaliwa nena aantu otaye kii adha iikengelela ya ninga oyindji naantu taya longo iimaliwa yiifundja.

Uuna wuna shoka wahala okuninga nande okulanda okathanguthangu koye ihe kuna iimaliwa yagwana , oto vulu okukalya omukuli kombaanga ngono yoNedbank ngono wulande okathanguthangu koye, iimaliwa wukeyi fute nale ngele weyi mono.

Aantu yamwe kiiputudhilo yopo mbanda ohaya kutha omayithano ngono genasha niimaliwa. Mono haya longwa ne nkene aantu yena oku kwata nawa iimaliwa okuyi longitha , onkene yena oku yalula noku landa iinima mbyoka yina oshilonga peha lyoku landa iinima mbyono kayina lela oshilonga.

Iimaliwa oyili pamaludhi gayolokathana. Onkene aantu opo ya longepo iimaliwa oya ningi omakonakono kutya oshike dhono yena oku longitha tashi vulu oku longa iimaliwa sha kola na itashi tuukapo mbala.

Owuli ependa moku tondoka wuna oshitalenti shoku tondoka? Kutha ano ombinga momathigathano ngono haga vulu oku kwashilipalekwa , komahangano gayolokathana ngaashi ehangano lyoStandard Bank noshowo ehangano lyoHollard, ngoye wu vule oku isindanena iimaliwa yoye wu keyi longithe , ongele omeyilongo lyoye nenge pamwe oku tota po ongeshefa yoye.